Tuutawal leddi marngal nonɗe tati: daneejum ɓaleejum boɗeejum. Ɗum ɗo naftira tuutawal ni har senndindirgo leddi man. Nden bo kala leddi fuu ɗo mara tuutawal mum bee yenayi leddi man no woni fuu. ''Colour'' leddi man, koo nonnde leddi man no woni fuu haa dow tuutawal man.

Cincim ɓe tamsi ɗe, ɓe ɗo sigi ɗum ha dou plet. Cincin ni ɗum ɗo naftire haa nyamuki ngam ɓiɓɓe adama nyama gam ɗum ɗo hurga velo. Nden bo ɓe ɗo naftira, ɓe ɗo tamsa cincinji ɗo ngam ɓe sorra, ɓiɓɓe adama heɓa cede be man ngam hutunurɗe.

Oɗo mori gasa hore mako je ɓe ɗiɗi, hibre hore dum habare mako, roɓe ni ɓedo mora gasa maɓɓe gam ɓe wo’ina gasa kank taka wonna, nden bo ɓeɗo mora gam ɓe voitna gasa man ka voda, nden roɓe do mora gasa burna fu ko wakkati buki kokkumo ko lamar.

Deftere anndade be you become what you think, deftere manni ɗo jangina hado ko shafani kala ko anumi a wadan fu alattan dow ko anumi man, Deftere bo ɗum ɗo naftire ha jangugo heba ande, deftere manbo ɓeɗo fi'aɗe ngam ɓe sorra ngam ɓe keba chede ɓe naftora.

Debbo ɓiddo ɓe ɗo dari ɓe ɗo pauni ɓe ɗo kusiti gese maɓɓe waila da ha sera maɓɓe bo wodi bokiti ɗen sera man bo wodi fanɗe ɗo va’i ha dow rishow den da dammugal e mabɓi e mahol bo ha sera man da korowal bo ha sera dammugal sare man.

Njamdi macin ɗo naffire macin doni ha soppugo, jamdi nden nda jamdi machin mai bodejum do mari taya ɗiɗi be perpela ɗo maga, nden nda nananta jamdi gondi do wali ha leddi ndi ɗo dari hasera mari ɗo naftire mashinji ɗo ni ha campania ji.

Debbo on odo borni riga mako je faune, riga je a tampa riga majum riga on juddum kanjum man bo o do hauti jungo mako ha do redu mako.

Pawne gasa yeɓre nay, yeɓre wore ɓeɗo morli, yeɓre wore ma ɗum morlama be tari ha sera, yebre wore bo ɗum morli dama pat, yeɓre wore bo ɗum ɗo morli ɗum ɗo acci ha tinde, nden ko ɓiɓɓe roɓɓe nai on kala komai fu ɗo.

Hoto ham furde ɗi tati, ɗiɗi ɗo mbali, ɗii ngota bo ɗo dari ham furdani nde ɗo mari luwal juɗɗum, nden bo ɗo mari kosɗe juɗɗe, amma bicca man dammuɗum, ndaɗini ɗi ɗo ɗon ɗon ɗiɗo nandi, ha bandiraɓe nbe’i, nden ham furde bo, ɓe ɗo naftira nyama kusel man.

Lekki asibiti bi’etenga avojel asma fomula, be ɗo naftira be lekkini ha nyaundugo, ko safi nyau bernde, ɗum ɗo sukata pobɗe lekkikinni ɓe ɗo he ɓa ɗum ha asibiti be ha pellel sorrugo lekki, ha kemis, ɗo naftira ni nyauda nyaw ɓernde.

Leeso ɗanewo ɗum do naftira leso ni ngam hawale. nɗen ɗum do waɗa leso bo gam sorra heɓa ceɗe. Burna fu kala sare fu ɗo mara leso haɗum wala. bikkoi walan mauɗo walan dow leso man. Nɗen ɗum ɗo sorra leso ma bo ngam ɗum heɓa ceɗe. Sera leso man bo ɗa mashin ɗo sala ha dow buwangal. Beɗo kasi leso man.

Gal fulaawa, ɗo naftiri leggal man haa pawne saare, ɓe ɗo wo''itina saare soosai do sera manni ɗo howi bee jaɓɓe ndaa leɗɗe fulawa man luttuɗe ɗo aawi haa sera ngam wo’itna saare man ɗo aawi fulaawa man ni haa nder buhu ɗo waɗi taaki haa nder ngam leggal mai wi'eteengal krismas tiri.

Ɓikkoi makaranta ɓe ɗon dari ɓe mallu’en maɓɓe, nda ɓikkon makaranta man ɗiɗo, tato ɗo ɓorni limce yenifom kala gotel, gotel bo ɗo ɓorni limce sueta, ɓe ɗo jogi kofiji ɓamti dou, nda mallumjo maɓɓe gorko be debbo, ɓe ɗon ndari ha ɓawo maɓɓe, den ɓawo maɓɓe bo wodi leɗɗe filawa ɓeɗo ndari.

Gasa ha hore ɓingel debbo ɓe ha haɓɓini mo gasa mako mai ɓe sasankitini mo, gaasa ɗo kanjum on roɓɓe faunirta be majum fere be ɗo mora ɗum fere bo ɓe ɗo haɓɓa ɗum.

Ɓiɗɗo debbo oɗo fauni be jawe ɗudɗɗe ha dande mako oldi manni ɗuɗ kala kala ɗo ɓili ba hore dande mako nden bo nda odo borni gasa boɗewa wala toggol ha banndu mako.

Ɓabal nyamande, babal majum ɓe ɗo sara nyamdu on, ɓe ɗo sora nyamdu fere-fere se iri je goɗɗo subti ha babal majum, bo himɓe ɗuɗɗum ɗo wara ha ɗoɗɗon majum nyama, ɓe ɗo mari njaram je jamamu kanjum fu fere fere, ɗon ɓe ɗo sora fewdun be feiwaka.

Burosh honde vo’utuggo hore, kanjum ɗo ɓeɗo valla on ha safiturgo hore, to debbo safiti hore mako, se haɓɓa, ko to safiti se mora, heɓa ta hore majum suka.

Hunde vo’tungo gasa kanjum ɗo, ɗo valla on ha vo’tungo gasa je roɓɓe, ɓe ɗo safita ɗum on to ɓe safiti ɗon bo hunde je haɓɓirta gasa majum ɓe do viya ɗum huk.

Debbo ɗo mori gasa mum jirfiti ha ɓaawo. Mordi, mordi njuutka. Nden debbo man o ɗo jogi gasa man, o ɗo haɓɓi agogo be halagare, o ɗo husiti hirna, o ɗo borni rigayel pamarel.

Dammugal sare biete ɗum get, get man ni ɗum get jamanu ɗum ɗo mari paune ha dou get man, ɗum ɗo nyiɓi get man tari dammugal sare man, nda mahol ha sera man, den nda bo wodi fellere ha yeso get man, ɗum ɗo waɗe ged ɗo ni ngam ɗum aata sare.

Roba'on feɗugo Kare to ɓe loti Limse, ɓe naftira be roba manɗo ha fal falugo limse ngam ta hendu Yendina ɗum ha leddi. Ndenbo ɓurna nafturgo fu bana limse ɓikkon toɓe Loti ɓeɗo feɗakon ngam ta Limse man gena.

Gortode de didi sa’ade ,denbo bedefide be supergeti gortode ni dumdo sa’ade gam himbe nyama hebanjamo banda non non bo dum do saa gortode gam be sorra be heɓa cede lenda gortode de didi ni be chayide be defide be supageti bewadi dum hado plet.

Hoore kunkuru be sera ɓanndu mum, dani kunkuru man ɗo maɓɓiti gite mum ɗiɗi fu, ndaa kine man ɗon mburkon mburkonni .Sera man bo ɗum ɗo waɗi sera dule, ɗo vindi fures ɗum ɗo jooɗi ton.

Ɓiɗɗo debbo ɗo fauni vakki boro oɗo mari gasa mako darei hakkunde jamde ɗiɗi bawo mako bo wodi goɗɗo ɗo dari den nda korwal ha sera mako daniwal kanko bo ɗo paɗi paɗe haɓɓi lokkuli ha kosɗe mako man debbo man debbo ɗo ɓorni toggowol ndiyam bula bula.

Nyebbam gasa hore debbo e gorko ɗum ɗo naftira nyebbamki ha woutunugo gasa hore, nyebbam ɗamni ɗo naftira ha lotugo gasa hore, ndenbo ɗo vo’itna gasa latta ka botka, ɗum ɗo naftira bo ɗum sora nyebbam man haɗum keɓa chede.

Nyiɓol irin je jamanu. Nyiɓol majum ma timmaka ɓeɗo niba on ngam ɓeɗo waɗi leɗɗeji ha ɗoɗɗon majum ɓe timminan ha yeso sare man ɓeɗo waɗi jamɗeji ha ɗoɗɗon man.

Goɗɗo turowo nɗiyam. oɗo ɗilla haɗou kolta oɗo ɗilla oɗo ɓamti kosogal mako gotel oɗo jogi amalanke mako oɗo tura ɗenɓo woɗi jarkaji ɓe tayaji ɗiɗi ɓe jamgal amalanke man nɗen oɗo ɗari ha ɗo kolta ɗilla ɗenɗa nyiɓalo hiinɗe marɗe kuwanoji nane ɗi ndiyam nyolni ɓe ɗammuɗe katako sera man ɗa mahol ɓe nyiɓalo fe.

Longirenyiri vi'ete ɗum nyiri ɓe ɗo rotti nyirini ha maɓɓode fande. Goɗɗoo ɗo jogi mabbode man nden nda tebol ha sera ɗum do naftire nyiri gam ɗum nyami ɗum heɓa sembe, ɗum heɓa ɗum huwa burnafu bo ɓe do defa nyiri banni sorra ngam ɗum heɓa cede.

Fijoɓe Bol: Ɓikkon on ɓeɗo ɓorni kare ɓe fijirta bol maɓɓe ha babal ɓe fijirta man. Goto ɗo jogi jungo goto. ɓe ju’i on. Ɓe pat maɓɓe ɓe worɓe.

Debbo on, o ɗo fawni hoore maako, o ɓorni kare maako jey fawni, o lori o waɗi sarka haa daande maako, o suddi gele maako ping, leesi maako man oorec.

Defte feere-feere ɗum ɗo naftira defte nii ha janngugo heɓa anndal. Woodi defte islaama, woodi defte booko, woodi defte boo tariihiiji. Ɗum ɗo waɗa defte ngam ɗum jannga ɗum faama yanayi ngeendam no won, wurno to.

Maashin de fawanyiri, e andiraga be gas kuka. Ɗum do naftira be maashin doo, hadefugo nyiri, kare naftirde ejamanu, ɓe do naffira be yiitee lantarki, ɓe defira nyamdu be man, ɗum ɗe wulna nyamdu bo gam ta nyamdu fewta nden beɗo sorra, ɗum bo shagoji manga ngam ɓe heɓa chede.

Nyiɓol sare haa yeso sare majum ɗo mari dammugal je jamdi dammugal je jamdi man bo ɓe ɓuri andugo ɗum be get hed ɗoɗɗon on himɓe nastata nder sare majum ɗo mari kala ash.

Tutawal leddi andiranga be Libatas, ɓe ɗo vindi, tutawal manni ɗo mari nonde ɓokko-ɓokko, be daneejum, be maadi juundi ha sera man, ɗum ɗo fauniti tutawal man, ni ɗum ɗo naftire tuta ha sendindirgo leddi be leddi, ngam ɗum faamta kala leddi fu be tutawal man.

Lekki je moɗugo lekki majum ɓe ɗo modira ɗum on ɓurna pat iri lekki ɗo, mauɓe on naftirta be majum ngam ɗo waɗa lekki ɓandu, ɗo jippina nawol hore be ɓandu.

Mashin naftirtenga be hitee lantarki ɓe'iteɗum blenda, ɗum ɗo naftira mashin ɗo ni ha kutirɗe sare ɓurna fu ɗo naftira ɗum ha namugo tattashe ko namugo frut misali bana irin su lemu'en abarba, kankana, be lowa tonton ɓe nama gam himɓe heɓa jus ko ndiyam jus ɗam vurtina ndiyam ɗum ɗo ɗiggina ko bana nyebbe fu ɗum ɗo nama nder man.

Ɗefte ɗuɗɗe. Beɗo sigi ɗe ha ɗow tebol. Ɗefte ni ɗum ɗo naftire ngam ɗum jange. Woɗi ɗefte jangirɗe wodi bo ɗum vinɗoto nonon. Burnafu ɗum defte jangirɗe. ɗum do naftire defteni ngam jange mara anɗal fama no joɗirto ɗuniyaru.

Ɗo famaro oɗo fauni joɗi dow mahol daldal sare o ɗo sigi jungo mako gode o ɗo jirfiti kosɗe mako oɗo muki kolol mako ha hunduko o ɗo maɓɓi gite nda o ɗo jirfiti kode mako oɗo paɗi paɗe biɗino bingel mani o ɗo borniri ngal to ngol ɓalejum ɓe pat rire mako.

Daro je dstv kanjum ɗo hunde on ɗo naftida be satellite, kanjum man ɓe ɗo waɗa ricajin majum on, ɗo valla ha joga network je dstv.

Faune sare bedo fauni sare on be flawasji be tari der sare man ,fulawo majum don bodejum don bo green nden bo habandu mahol sare man be do fauniri dum be tells.

Tangaram, ɗum ɗo naftire ha nder chi'e. Ɓe ɗo sila ɗi ni haa kishinji maɓɓe ngam ɓe naftira, to ɓe ndefi nyamdu, ɓe ngadda, ɓe toɓɓira nyamdu man ha nder tangaramji man, ɓe waɗa ko haako, to ɗum furut, to ɗum nyiri ɓe waɗa ha nder man ngam biɗɗo Adama nyama nana belɗum, ɗum nyama haa kuje boɗɗum.

Ndaɓe makaranta hamra students ndaaɓe ɓe ɗo ndilla ɓe mallumjo maɓɓe, ɓeɗo ɓorni yini fomji maɓɓe ndilla ɗo ado lawol, nder makaranta man endaɓe do kala ko moy fu ɗo ɓorni toggol makaranta man, be mallunjo man ɗo paɗi paɗe maɓɓe dilla.

Sare hi inɗe, marde windoji tati ha dou gilas, ndembo sare man nɗa dammugal sare man ɓiɗɗ ɗo dari, nɗa windo fere ha sera man, ha dou madi mai ma nɗe hiinde, sera man bo wodi leggal, nɗa bafe man bo. ɗo sarɓiti, nɗa kwano bo ɗo hippi, debbo bo nɗamo joɗi ha sera man, nɗen nɗa gurtoɗe ɗiɗi ɗe ɗo dura.

Yeri be sarka, jawe kanjum ɗo yeri ɓeɗo waɗa ɗum on ha noppi, sarka bo ɓeɗo waɗa ɗum on ha ndade ɓeɗo faunira be majum, ɓurna pat roɓe on naftirta be mai.

"Pukaraaɓe" jangir jangotoɓe ɓeɗo jooɗi ha nder ajiji maɓɓe ɓeɗo jooɗi geɓe ɗiɗi woodi geɓe rooɓe, woodi geɓe worɓe, ɓeɗo ɓorni limse wi'ete ɗum sut, nda rooɓe man bo ɗo ɓorni himarji ha dou dande maɓɓe ɓe ɗon be’iti defte maɓɓe ha dou tebur ɓeɗo heɗita ko mallumjo wi'ata ɓe.

Keeke anndiraanga bee Wheelchair, ɗum ɗo naftire ni haa yahugo pelel daiɗum nden boo gam goɗɗo huuɓa haaje mum, burna fuu keeke wa nga mo walaa kosɗe on wa’'ata nga. Keeke man nga ɗo mari taayaaji ɗiɗi mawɗi-mawɗi haa ɓaawo bea pemari haa yeeso ndaa boo haa kosdɗe jooɗata

Moto bi'eteenga maacin, nga ɗo dari, nga ɗo dari bo kesa pul, ndaa nga ni haa nder leeda maaga. Nden bo ɓe ɗo huɓɓi pitillaaje maaga, ndaa pitillaaje man ni, ɓe haɓɓitinga, nga ɗon dari kesa pul, be taaya maaga. Motowa nga ni, ɓe ɗo naftira ngam ɓoftugo himɓe, yaara ɗum haa pellelji haajeeji mum, no ndaayiri fu.

Mahol saare marde get, ɗum ɗo maɓɓi den dou man bo wodi nyiɓalo fere bi'etee ɗum gidan sama, ɗum ɗo mari dammuɗe ɗiɗi bo ha dow man, sera man bo nda pilaji ɓedo aati be jamɗe ha dow man, ɗum do nyibe irin ci'e ɗo ni ngam himɓe wara joɗa.

derke en bedo ndoggo. fija. nda beni be do fija bol mabbe, be do ummini nbul nbuldi, be do sankiti nda ledde ha seraji mabbe ndenbo ndaabe do bedo ndoggo nda bol man bo bedo ferlide ha leddi

Leeso: Leso je jamanu, leso majum ɓeɗo siga ɗum on ha nder sudu ɓurna pat ɓe ɗo waɗa katifa ha dow majum sei ɓe walira ha dow man. Ɓeɗo fauni ɗum be tuppe-tuppe ha ɓandu katifa man.

Caago sorugo nyebbam rowɓe, caago man ni, ndaa ɓe ɗo kaci nyebbam man fere-fere, nonde fere-fere. Ɗum ɗo sore nyebbam ni, ngam ɗum keɓe ceede, nden rowɓe ɗo naftira nyebbam, worɓe ma ɗo naftira nyebbam, haa wujugo haa ɓanndu, ngam wo’itina laral ɓanndu. Nden bo ndaa hooto debbo, ɗo dari o wuji, o ɗo vooɗi, ngal o wo’ini ɓanndu maako. O ɗo safiti gaasa hoore maako, yiite ɗo haski dow maako, ngam himɓe laara, no nyebbam man ɗum uurata.

Vaare gauri, haɓɓande ɓe nyetinde gaurini ɗum ɗo rema ɗum ngam himɓe nyama, nden bo ɗum ɗo naftira ɗum ha kampaniji ha sarrufugo e kare fere-fere bana ko lattinini fulawa ko kuma biskit ɗum ɗo naftire gauri ha defugo harnugo gaari.

Dereke'en fijotooɓe bol, ɓe ɗo ndari ni haa pellel fijlirde bol man. Luttuɓe ɗon njooɗi, gooto bo ɗo dari. Ndaa daldal fijirde man bo himɓe ɗo caaki haa caka daldal man. Ɓe ɗo taskita ɓe yaha ɓe fija ngam ɓe sankita i'am maɓɓe ɓe heɓa njamu.

Nyibol je jamanu, ha nyibol majum be do fauniri babal majum be faune, dammugal majum maima je katako be do fauniridum faune, yeso sare man be do wadi duddum be tiles den bo hasare majum don hunde wadungo hite haska babal mai.

Hadowakare dumdo naftira mashin viyetede keke ruwado, ha adugo kare ko chafi ndiyam kare demeterle kare nyamdu ha lumo koda hako koda ko nandi bafe dum do naftira kekedo ha adugo kare yeke man bodo mari taya mum be nda bandu maga jamdi penti kanga kesa.

Mashini ɗum naftirte ha asibiti ngam aunugo ɓiɗɗo adamaji to yam ɗai, mashinji ɗo ni ɓe ɗo naftira ɗum ha ha sibiti ngam auna kala nyau fu to goɗɗo ɗo nana ha ɓandu mum, ko kuma bo ɗum ɗo naftira ha andugo no yenayi ɓanɗu goɗɗo wontiri.

Babal nyamugo ha babal majum himɓe ɗuɗdum ɗo yaha babal mai. nden bo ɓe ɗo sora nyamdu fere fere ha ɗoɗɗon majum, kanjum ɗo ɓe ɗo sora har ɓe jaram fu fere fere ɗon jaram pewɗam ha doddon be fewaka.

Cheebur ɗo ɓaari haa dammugal nastugo saare, dammugal man ni ndaa ɗum ɗo ɓokko-ɓokko. Ɓe ɗo naftire dammugal haa maɓɓugo saare, cheebur bo ɗum ɗo naftire haa wasugo gasɗe, be nyiɓugo saare, ɗum ɗo naftire cheebur bo haa ɓoftugo leddi loowa nder moota, ko kuma ɗum ɗo naftire haa ɓoftugo njaarandi.

Jawe be halagaare, kanjum ɗo debbo on ɗo taari, jawe man haa jungo maako oɗo wadi bo halagaare bo guda didi kanjum ɗo huunde faune on, roɓe on naftirta be mai.

Nyiɓol saare on, saare majum ɗo mari dammugal je nastirata be sare majum, ɗo mari bo windoji nden bo ha yasi yeso majum ɗo mari jamdiji je ɓe mabbirita sare majum.

Kare ɗe naftirta hasare be e tenga gas silinda, ɓeɗo naftira be gas silinda bo ha defugo nyamdu hasare. ɗum ɗo hokko hiite, gas silinda bo kampaniji ɗo naftira ha takkugo jamɗe.

Gonda senditande ɗiɗi, ɗum ɗon ta’i gonda man ni senditi guda ɗiɗi, nden bo nda lemuji ha sera man, ɗum ɗo naftira gonda ni ngam nyama, ngam ɓi adama jo heɓa jamu, gondani ɗum latti ɗum frut on, ɓiɓɓe adama ɗo nyama, ngam usta velo, nden bo banda kanjum ma gonda nyamugo mai boɗdum.

Dereke'en fijotooɓe bol ,nda ɓe ɗo dari ɓe joweɗiɗo ɓe ɗo taskiti ɓe ɗo ɓorni limseji maɓɓe kala gotel. nden dereke'n man, ɓe ɗo faɗi paɗeeji maɓɓe ɓe ɗo waɗi soksji haa kosɗeeji maɓɓe .Dereke'en ni ɗo fija ngam heɓa, heɓa njamu, sankita ƴiyam ɓanndu maɓɓe.

Shago sorugo nyebbam wujugo ha bandu, nyebbam dam ni ɓe do nguja, ɓikkoi do nguja, mauɓe do nguja, gam bo ɓe do nguja ngam vo’itina balli maɓɓe. Iri nyebbam do ni ɓe ɓuri wujugo bikkon peton nda nyakon, ɗum do vo’itina bandu ta yora nden nanta bo do vo’itina gese maɓɓe.

Becera leeso korwal manni minɗo naftire ha ci’e kanjumbe vi'etal leeso ɗum ɗo naftire leso ngam ɗum wala dowman denbo ɓeɗo wada leso sorra na kampaniji ko bana hotel en soda ngam himɓe yaha walora dow man ɓe heɓa cede.

Mashin cankowa leddi ha ɗum waɗe buwangal, ɗum ɗo naftira mashinji ɗo ni ha nyiɓugo laabi, laabi mauɗi konanta ha nder makarantaji ko nanta pelel kuɗe ɗum ɗo naftira mashin ɗo ha ɗum woitina laabi mauɗi.

Leso on je naftirgo ha sare ɓurna pat ɓedo wanna ɓikkoi on wala ha dow majum, kanjum ɗo je jamdi ɓeɗo waɗa katifa ha dow majum, guda didi on ha dow man, goto to wali ha les sei goto bo wala ha dow.

Kalagare. Ɗo naftire ni halagare ha paune, ɗo wada dum hajungo gam ɗum pauno. kalagaje ni be do sora ɗum gam be heba cede den bobe do naftira ngam paune. burna fu bana wobbe do naftira ngam banga be man.

Gasa hore debbo, nda debbo ni ɗum mori cukuji mako oɗo habbiti fere ha do, ɗo jirsuti fere ha ɓawo dande mako, odo husiti wonde da latolgo om morɗi gotel bo odo sakkini ha tinde mako, roɓe ni ɗum ɗo moro ngam be woda, be yaha lamarji bukiji maɓɓe.

Zane on je debbo goddoon zani ɗum iri zane majum bo ɓe ɗo siga ɗum on je tarihi ko bo ɓe ɗo zana on ha bongoru, fere bo ɓe ɗo fauna ɗum ha sudu be ɗo siga banta fremni.

Lekki asibiti je ɓe yarata biyete ɗum sirop nden lekki man um ɗo nyaunda nyau ɓernde, nden nda lekki man goraji ɗiɗi on ɗiɗo dari, ha dou goraji man bo ɓe ɗo zani ho to ɓernde ɗum ɗo nufani lekki kiki ɗo nyaunda nyau ɓernde on nden tutugo maki yehi milgiram dari biyar.

Ɗebbo oɗo fauni be paune gargaja. Oɗo ɗiiɗi lalle mako. Oɗo habbiti toggol ha hore mako. Oɗo borni kalagaje nane nɗen nɗamo joɗi bo ha sera.

Kare mbaggu himɓe naane ɗum ɗo naftira be njamndi ɗo ngam ɓe fiya mbaggu. Ko kuma ɓe fiya ɗum cako habaru. Jamɗe ɗen ni, ɓe ɗo naftira bana kare gargajiya on, ɓurna fu, to ɓe cakan habaru, ko ɓe noddan himɓe ,jamɗe man, ɓe tappindirta ngam daaya ɓiɓɓe aadama nana.

Nyiri iri je jamanu, ɓe sa’i dankali nasara ɓe ɓewari ɓe sa’i geraɗe sei ɓewari ɓewaɗi hako je kusel be tatta'i iri kusel sai ɓe waɗi hako be majum.

Kare kuturtede ha wasugo gasɗe ko nyibugo sare be teɗe cebur, ɗum ɗo naftira kare ɗenni ha pelel daban daban burna fu to ɓe nyiban sare den nanta bo to ɓe wasan gasɗe ɓe ɗo naftira be cebulji ɗo, ceburji manni daɗi ɗido dari ɗiɗo bari mahol.

Gasa debbo oɗo loti ka jirfitika ha ɓawo o sendika geɓe tati, yewre wore o mori o waɗi fibli ha dou, yewre gotel bo o mori zaneji diɗi nden dou gasa man bo oɗo fidi yeri on fauni, denbo oɗo ɓorni rigail petel ni gasa ni ɗum ɗo naftira ha paune paune roɓɓe.

Dankali ɗum ɗo naftire haa nyaamugo. Ɓurna fu ɓe ɗo sa'a dankali ko kuma ɓe ɗo dolla waɗa gote ɓe nyama. Ɓe ɗo ɲyaama dankali ni, ngam nyaundugo velo haa reedu. Dankali ɗum ɗo naftire haa pellel daban-daban. Ɓurna ɓe ɗo sa’a ɗum nden bo ɓe ɗo sorra ngam ɓe heɓa ceede.

Bo ɗo sanci gasa mako mori den bo damo jodi borni dekkol baleyol. Ɗo more gasa ni gam dum vode burnafu roɓe ɗo mora gam fauno be gasa mo bandabo ɗo mori gasa mai yebre hebre wadi hebre jedidi hado hore mako man.

Maasin wi'atenga weldin mahsin, nda debbo oɗo rongini ɓorni yini fom mako, nden oɗo maɓɓi hunduko mako be sumuntore, oɗo mouri gaasa hore mako, nden debbo man oɗo jodi ha sera mahol, nda mashin waɗugo welda man oɗo jogi boggol man oɗo sigi kare kuɗe man ha leddi ,debbo man ni oɗo nafteree masin ɗo ha waɗugo takkugo jamdi.

Dankali je nasara dangali majum ɓedo nyamira dum on ɓedo setta dum nyama, ɓedo sa’a dum bo fere be do wada gote be majum fere ɓedo defa dum bannin wadira hako nyama.

Debbo on o ɗo fauni be kare mako a tampa, debbo man o do dari kare mako man o waɗi riga juɗɗum on be majum o do dari ha sera fulawa.

Goɗɗo oɗo jodi fija, forti kosgal oɗo mofti ka'on fiɗa dew, odo haɓɓi robo on ha jungo mako oɗu duhi sarla mboɗeha, nda bo pellel odo jodi ha leddi nda ka'e ɗo sarbiti haɗon ɗon, derkejo manni oɗoo fija ɓe ɗoo fijabo ngam ɓe heɓa mbe ngam ɓe waltina ɓernde.

Ji pirowal ngal ɗo dari, ha Pellel firugo magal filin jirgi.da Pilaje bo guda tati ɗo dari ha Sera. Jirgiwal maini ngal ɗo mari bicco nden bo ɗo vindi ha ɓandu magal CH mainos fo, nden nda tayare mai wore ɗo dari ha leddi. Men naftira jirkini ngam waɗugo jahale fira ya ha Pellel fere ya go Pellel Fere.

"Fijoɓe" himɓe on ɓeɗo fijira bol ɓeɗo ɓorni uniformji maɓɓe yuniformji man bulu be danejum ɓeɗo ɓorni riga maɓɓe je jungo rammuɗum be salla maɓɓe petel ɓeɗo jogi paɗe maɓɓe goto do yara ndiyam.

Ɓeɗo fauni sare be fulawa, filawaji ɗini ɓeɗo awaɗi gam ɓe fauna chi’e, nda fulawa man ɗo mari pindi pindi ɓoɗeha ɗembo nda blogre ha sera man dembo nda daldal haɓe awi fulawa man ga fulawa man ni nga wala darde kam.

Nyiɓol jei zamanu. Nyiɓol majum jei gidan sama. Ɓe ɗo waɗi ɗon njamndi ha ɗoɗɗon majum. Nden bo ɗon gilasji ha windoji majum. Ɗon bo dammugal jei nastirta hedi majum ɓe ɗo vindi ha dou nyiɓol majum.

Mahol hii nde mar nde windo gotel. Nden do mahol man bo leggal fuɗi do man. Nda mahol man ɗo mari pila. Ɓe nyiɓiri mahol man be bulok, ɓe ɗo waɗi dekin hasera man. Dembo mahol man jungol.

Bàfe hàko ni ɗum ɗo rufi ɗum ha dow buhu je ɓe ɗo waɗi sendi ɗum je ɓe ɗiɗi. Hako bo ɗum ɗo naftirè ha defugo ŋgam ɓi adama nyamra nyîri be man. Bàfe ni ɗum ɗo nafa ɓi àdamàjo ha njamu, ɗum ɗo lota redu, bo ko shafi nyaunyoji pat bafe ɗo nafa ha redu.

Alluwa gengal mashin keke napep mota nyabban mota, al manafi since acadami nden wodi alluwa gengal gotal bo ha les man ɗo waɗa talla makaranta, alluhaji manni gotel ɗo waɗa talla mashinji gotel bo waɗa talla makaranta.

Tutawol leddi maranga nonde ɗiɗi wodi boɗejum, be danejum be dargina. ndo naftira tutani ha ferdugo leddi fu be leddi mum den tuta um ɗo jongitiri ha yanayi sembe leddi.

Ɗo debbo, o ɗo fawni toggol boɗewol, o ɗo nanngi keesi maako, be junngo nyaamo maako, nano may bo o ɗo jirfitidi. Debbo o ɗo dari, haa nder suudu maako, debbo man ni, o ɗo fawni toggol man soosay.

Tamseje ɓe ɗo tami nyamdu ɓe waɗi ha dou plate, nyamdu mai ni ɓe ɗo tami ɗum boɗe boɗe, nda longere gotel ni ɓe pusi ɗum ɓe nyami, nden ɗum ɗo tame nyamdu banni bo ngam vo’itina, ɓi adama yela nyama ngam nana belɗum.

Mafire ɗo dari nde ɗo furtini gite nden ɗo ɓamti hondugo ha dou nda bo ɗo dari be koste mun ɗiɗi nden ɗo taskiti denento bo seramon be gene ndu ɗo rena ko ndu heɓa ta.

Ɓo ɗo naftira jirgi haa ɓoktugo himɓe yaara diga leddi gondi yaago gondi .Jirgi ma ɗum ɗo fiira haa dow duule on. Jirgi man ni ndaa nga danewa, nga ɗo mari tayaaje man haa leddi .Nden dammuɗe man bo ɗo maɓɓi ɓe ɗo vindi haa ɓanndu maaga TAC nden jirgiji man ɗo ɗaɓɓita himɓe.

Nyebbam gasa, ɗum ɗon naftire nyebbam ha wujugo ha gasa ngam wo’’itina gasa hore rewɓe, gorko, ɓiɗɗo, ɗo naftira nyebbam ha wujugo ha ɓandu mum ko ha gasa ngam woitina gasa, ɗum ɗo naftire nyebbam ɗoni ha caagoji ngam ɗum sorre ɗum keɓe cede be man.

Faune, Gorko'on o vurti o fauni, odo dilla, oɗo borni jompa mako balejum ɓe salla, Oɗo dilla oɗo tunna waya mako, oɗo mari paɗe mako ɓalejum oɗo wadi a gogo mako.

Koromje saare ɗum ɗo sila koromje ɗo'o ni ngam wo’itina suudu haa himɓe jooɗata, nden nanta boo ɗum ɗo naftira koromje man ni haa wo'itungo paalo nda laabuleeji ɓe ɗo fali nden nda dow man boo ɓe ɗo nyiɓi wo’itini nden nda fanka haa sera man.

Leeso, ɗum ɗon naftira leeso ni haa waalugo. Nden bo leeso ɗoo ɓe ɗo we''iti ngo. Sera man ndaa bonngooru. Ndaa fulaaawa bo ɗo aawi haa sera man. Ndaa bo pellel haa nder saare man. Leeso ni ɗum ɗo naftiree, sorree haa kampaniiji ɗum bana hootel himɓe ɗo wara waalo. Ɗum ɗo sorra leeso bo ngam ɗum heɓa ceede.

Liɗɗi marde nonde fere-fere, nda liddi man ni ɗo jugi ha dou raga wol ɗum ɗo nartire liɗɗi ngam nyame, nden bo ɓe ɗo sa’a ɗi sorrana marɗo haje, liɗɗi ni ɗum ɗo andi ɗum ɗo mari protein, ɗum ɗo vallita ɓanɗu ha wo’utunki laral, ko gasa ha ɓanɗu.

Gaasa hore ni nda ɓe ɗo fembi ka waɗa talla man ngam goɗɗo lara mo mari haje fu yaha ɓe fenbana ɗum hore mun voɗa bannin ɓurna fu derke'en doya laɓa ngam voɗa nden bo irin laɓol jamanu nda didaɗi daban daban ha hore mako.